Bogoya ali kutundhibwa nga ghaligho omwenvu nh'omubisi ebighogo ebyenvu ebisinga bungi biteleibwa ku masoghanhi, ebindhi bili mu sepiki yiile eliku enzilo, ebindhi bili mu bwiibo, mu bwiibo mulimu amenvuyenvu na nhamabisi geenhe. Ebighogo biliku masoghanhi byenvu biteleibwa ku masoghanhi bya tebwa ghansi aghali ekiveela, ebindhi bya tyamisibwa ku kibaagho kye baakomelela obulungi. Mu biibo mulimu bogoya akaali ogha kilagala. Einhuma gh'ebiibo ebyo ku kibaagho, kuliku enkota dh'amatooke. Bogoya nh'amatooke biliibwa, nga bogoya ayenze, amatooke gaalibwa mu kufumbibwa entamu, mu kufumbibwa mu ntamu gonha gaalibwa ng'emmere.

Omukazi omuzungu atali kubonheka bulungi aghanhike omukono gwe omugoodha ghaigulu, ayambaile akagoye ghaigulu ka langi ndhilugavu, ali nhi bunho obuntu obw'omu matu obuleta amaloboozi mu matu, bwataile mu matu ge aye nga ate bwingile mu kooma kale ak'okubisambi ka kalimagezi ak'ekika ekya Apple okusinziila ku kabonhero aka kiliku. Akooma ako ghaigulu ogh'ekintu kino kyasomelaku ka langi y'eivuivu, ghansi, langi ya kakobe

Endhuba yakavaayo, yakaboneka, era yiyo eri kwaka bulungi inho. Aye emberi gh'endhuba enho ghaligho ekimuli, endhuki etaboneike bulungi eli kubuluka nga egya ku kimuli ekyo. Ekimuli kino kilimu langi eya kakobe, endhuki yenhe elikubonekamu olulangi langi olwa kyenvu. Endhuba eli mu langi ya kyenvu nh'ebitundhu ebigyetoloire aghali ekitangala kyayo byona bya kyenvukyenvu bityo. Eliyo nh'ekisozi einhuma ku mukono omugooda ogw'endhuba.

Ekifo ekyo buyumba obugoitoke. Obuyumba bwenda kumeneka obundi ebimante bya meneka, waliyo ebikutiya no buveera bisulesule bityo obukyafu bungi ne kubusolya amabaati gakku matalaivu. Emiti miti gyemeleire, emiti mikalu. Einhuma ere eriyo emiti, emiti gyene egyamakola gakali gakilagala wabawo ne ekizimbe kinene nene

Omukazi yesibye ekitambaala ekya langi ya kasayi engumu einho ku mutwe, ekiteteeyi kyayambaile kirugavu kiliku obudoli..kuliku obudholigedholige ku ibega. Ali ku kimeeza ekyasigibwa langi eya kyenvu emberi. Ghano kiraga nti ali ku...nhi bano abaghereza sente ku masimu. Ekigambo ekiraga nti kuwereza sente ku masimu kyawandikibwa mu langi ya kasayi, era nh'omukutu ogw'eisimu ogwa ghandhikibwa ku kimeeza okwo gwa M.T.N. Embali ere ku mukono gwe omusaadha waliyo olwigi lw'eidhuka olwigwilwa lwa langi ya bululu kuliku nh'ekipande kyo mukazi, olulaga nh'ebintu nh'ekipande okulaga, okuli ekipande ekilaga ebintu ebili kutundhibwa mu idhuka omwo.

Abaghala n'abalenzi bali kukina amakina am'acholi aga larakaraka. Bambaile, besibye endhege ku bukongoivule bwaibwe, ghansi ghe bigere byaibwe bambaile guluwera, abakazi bali mu bigere byelele. Bambaile engoye, ebilinda, n'ebisiba amabeere, nh'empale enhimpi nga dha langi ya kakyungwa. Balina amooya ku mitwe gyaibwe, amooya meeru ku mitwe gyaibwe. Amooya ag'enhonhi enho dhino dhi maaya, meeru ku mitwe gyaibwe gebesibyeeku. Era balina endhege, balina ebinhele mu nkoto dhaibwe. Bali kukinha ku itaka ghelele mu nfuufu. Akalenzi akato akali ku lunhilili emberi kagemye akagoma akatono.

Ente eya kisitaka eliku amaiga maghanvu era manene enhuma ghayo eriyo akayumba kabibagho kaserekebwa mabati ebibagho bino bya sigibwaku langi ya bululu mumbali ere eriyo ekizimbe ekiliku emilyango ebiri omulyango ogundhi nga mwigule mulimu olugoye olwa langi eya bululu ghbagho nhe kidhomola ekya kyenvu omulyango ogundhi ti mwigule. Ghagati ghe kizimbe ekyo nhi kale akazimbe akebibagho, ghaligho olu konko nho busubi obwa kilagala agho. Ente eno okutundhibwa ya vamu sente esobola okusalibwa abantu balya enyama, amaghu gadho gakolebwamu emisipi ne ensagho amaiga gakolebwamu ebintu ebye ndhaghulo nga amapensa, obunhere, obukomo.

Ebiseera bya igulo nga endhuba eri kugwa, era eigulu liri kwaka langi ya kyenvu. Emberi ghano ghaligho enhandha, enhandha yona ekubye elangi ey'endhuba elikwaka eya kyenvu, nh'endhuba yiyo eri kubulilayo. Era eigulu lyonalyona limyansiza liri kulaga langi ya kyenvu nh'obuleri obulimuku obwirugavu, buli kulaga bwirugavu bwirugavu. Amaadhi gano oba enhandha, kikozesebwa mu kutambula, abantu bagasabalilaku ku maato batuuka ghebali kwendha okugya, nga bagya mu bizinga nh'abava mu bizinga nga aye bali kwila ku lukalu.

Omusaadha ali kuzinga eigi eisike nhe mboga ensale sale nhe enhandha mu kyapati, omusaadha onho avaire olugoye ghaigulu lwa langi ya kyenvu kuliku ekigambo Uganda kumi kinho ndhi ku enkoto ghano nho ku mabega kuliku emyalala emirigavu egya langi endhirugavu nhe langi eya kasayi. Einhuma ghe eriyo bino ebintu bye bataku amagi ebiri mu langi endhe ndhaghulo nho musaadha oghundhi ku mukonho gwe omugodha, omukono gwe omusaadha eriyo omusaadha oghundhi ali mu mpale eya kasayi nho olugoye olweru ghaigulu.

Ekinhonhi kinho nkanhi embusuli erikuseyeya mu maadhi, amaadhi ganho galaga nti to maghanvu inho mampi mampi ya langi ndheru nhe ndhirugavu omunhwa gwayo gwa langi ya pinka era mu munhwa gwa yo egemyemu ekye nhadha ekili ku bonheka nti eri ku kimira. Ghansi mu maadhi eisubi li bonheka nho kumbali okwe mbusuli eyo ghaligho busubi nha kati akali mu maadhi akaliku eisubi ku nkolo yako . Enhonhi dhino dhiba kya bulambuzi mwighanga era kiletela sente abo abayambaku abantu okulambula bafunha emirimo ensi yafunha sente.

embogo ndhala yonka eyemeraire erina kyeli kulingilila eraeliku nebityankatyanka ku mugongo agho, eriku nhe kinhonhi ekikosala ekigiryaku enkoodho. Embogo enho eyemeraile mu isubi, eiusubi ighavughavu lilyo ligibitaku ku mugongo gwaayo obughanvu. Einhuma ghayoa eriyo bunho obuti obusonhe obuba munsiko eyo ensolo ydhiba embogo enho nkulu nha amayiga gaayo gaago gombi me gegodha nga ghegaba esituile omutwe gwaayo erinha kyeringirile. embogo kyabulambuzi ate nnyama eri empala empolgoma nhe mpiti ekileta sente mu nsi.

Emithungwa giri mu bukutiya ghaligho obukutiya bubiri obuli einhuma ere byo nga bulimu emithungwa mungi aye nga gibonheka oti midhuvu, obukutiya obwo tibuli kubonheka bulungi buli bonhekaku bitundhu tundhu. Ghabagho akakutiya akali ghagati akali kubonheka obulungi kalimu emithungwa mingi kili nhe mithungwa egindhi ebiri nga misale era dhidhino endhuki dhiri kubonheka endhuki dhe mithungwa dhiri inna ekiraga nti emithungwa giri ebiri nga misale gyaamu. Emithungwa ginho egindhi mwenhu egindhi gikaali kwenga bulungi girimu olulangi olwa kyenvu kyenvu nha kakutiya akandhi akali kumbali akatali kubonheka bulungi Kali bonhekaku bwa mithungwa etanu gyonha.

Engalo dhigemye obumuli obwa langi eya kakobe era nga nh'obuti obuliku obumuli bwa, buli mu langi ya kiragala. Engalo dhino dhili kuboneka bulungi. Aye einha inha nh'edhigemye, nh'edhili emberi ku bumuli buno, ekigalo ekisaadha tikiri kuboneka bulungi. Ebimuli bino bivaamu omubisi, endhuki gwedhinhunha nhi digya nhidhikolamu omuzinga, omuzinga ogukozesebwa abantu mu ngeri edh'endhaghulo.

Omwala oguli kubita mumayumba agomugwaitoko ghaligho ebivera okumpi nekyoloni wakayumba akaserekebwa n'amabaati agalangi eyakiragala endhulufu, omwala gulimu amaadhi ebivera birimu nighakayumba ako. Okumpi n'ekyoloni ghaligho ebivera ebibunge agho n'ebintu ebikyafu era kino kifanhanhi kyamayumba gamugwaitoko, bantu basuragho abandhi bakozesa ekifoo ekyo okusulamu ebikaba, ebikaba ebyo ebinoni bidha byalyamu ebimere ebinoni bino ebilya ebimere ebivundhu enkoghe nkani kalooli n'ebipusupusi byona bilya n'embwa.

Eilike eito lityaime ku kasaga aka kati era omukonho gwalyo omusaadha gugemye akasaga ghaigulu. Omukonho gwalyo omugoodha gwegodyemuuku. Eilike lili kuluma akasaga ka kati era nh'okuli omunhwa gwalyo. Gulimu lirimuuku ebiviri ku mutwe nhi ku mubiri kunho ebirimu olulangilangi olwa kisitaka, lyenhe mukutwaliza aghalala lilugavu. Emiti ginho mwelityaime ensaga dhinho kwelityaime amakoola agandhi gali mu langi ya kyenvukyenvu endhuluufu eyindhi ekaali mu kya kilagala. Eilike kyabulambuzi ensi efuna sente nga abalambuzi baidye okulambula, n'abagakolamu boona bafuna sente kuba nh'omulimo gwaibwe

Omukubbi oghebikoonde alikwegezamu mukukubba ebikoonde nga apakire ebipira ebyemotoka ebitakakola byapanze panze byalikubaku ebikonde. Kumikonogye avaire bino byebayambala nebakuba ebikonde nga byalangyi yabululu ghansi abere aveire empale ndhabadha nga yona yalangyi yabululu ghagulu aveire akagoye keru aye nga agezemwiire konakona kabolu enhumawe eriyo olwiiji lwalangyi yaivu engemu inho eriyo nakantu akalangi eyakasayi alimukyizimbe mundha

Embogo dhiri munsiko eyo yedhiba era binho bisera bya ndhoobozi musadha gwaaka kubanga eisubi ikalu nha ghaandhi itaka lyerere, einhuma gha dho embogo edho eriyo emiti era nhe einhuma ghe miti eree ghaigulu endhuba erikuvayo bisera bya kunkyo nhe kilagala lyato kikyo ekilungi einho, otise kya kyenvu kyenvu otise kya kasayisayi era olwe kilagala ekyo ekyendhuba nhe igulu li kyusisa langi yalyo. Mukifo kyo kuba langi yalyo eya bululu buli kisera ya langi efuse oti ya kakobe kakobe.

Endhoki eli ku kimuli, era nh'olunhwa lwayo olunhunha omubisi mu kimuli luli mu kimuli. Endhoki enho omutwe gwayo mwirugavu ghaigulu ghayo kuliku obuviiri, bubonheike bulungi, buli mu langi eya kyenvu. Amaghagha...Nhi ku kibundha kyayo ghaigulu ku mugongo. Ekimuli kino kyonakyona kilimu langi eya kyenvu nh'eya kisitaka. Endhoki enho eli kunhunha mubisi mu kimuli. Endhoki kintu kirungi kubanga dhiletera ebilime okuzaalaganha. Bweva ku kimuli kino nh'egwa ku kimuli kino kiletera ekirime ekyo okuzaala. Ate endhoki etuyamba mu kusoma okutegera biki ebigya mu maiso mu bisolo..mu bighuka.

Ebibututa eby'endhuki bibiri, nga endhuki dhino dili ku bisasala. Ebisasala nh'ebyo ebiyumba byedhizimba ebivaamu, mwedhikolera omuzinga era mwedhizalira. Endhuki dhino ghaligho eyindhi endhuki eyunze ebibututa bino ebibiri eli kubuluka aye mpola era egaise ebibututa bino eyunze ebibututa bino ebibiri. Dhebunze okwo dhityaime ku bisasala byadho, mwedhikolera omuzinga. Endhuki dhino dhikozesebwa mu kusoma, abantu badhisomaku bakuguka badhitegera biki ebidhirimu okunhonhenkereza byedhikola nhi bwedhebisa, era dhikola omuzinga, omuzinga gwa tundhibwa, gwatabibwa, gwalibwa, gwatundibwa

Amaadhi gazigwire okusinzira eigulu bweliri kuboneka era ebileri bilugavu ebindhi bili mu langi ya...ya ivu. Ghaligho oluguudo oluri kugya ku bizimbe. Mulimu nh'abantu abali kutambula. Ebizimbe bino bilimu langi...ebizimbe bino ebindhi byasigibwa langi ya kilagala, ela eliyo n'omulongooti ogwa eby'epulizaganya oguli eyo enhuma yebizimbe, ghabagho eisubi kumbali ni kumbali kw'oluguudo kwabaku n'emiti. Eisubi libonheka bulungi lya kilagala n'emiti gya kilagala ela amaadhi gali kugya kutoona engeli eigulu bweliri kuboneka kuba gazigwire.

Omusaadha ayemereire emberi ghe motoka eya sigibwa langi eya kyenvu, yabalambuzi kuliku ebigambo ebya langi endheru ebili mu lungereza ebilaga nti motoka ya balambuzi. Mwenhe alinha ekyuma ekikuba ebifananhi, mu motoka mulimu agityaimemu kuluyi olwo muvuzi atyaime muntebe eyo muvuzi. Ali mu lugoye ghaigulu olwa kisitaka oba kasayi, omukonho gwe omusaadha agufuluimya mu motoka mwi idhinhisa guli kulengedha motoka eri mwisubi lya kilagala lili ku kyuka kugya mulangi ya kyenvu ya kisitaka.

Endhuki eri ku kamuli eri kunhunha mubisi akamuli kenhe keriku ghenheghenhe gheri ka langi ya kakobe aye nga akamuli ako kali ku kati akati kaliku obukola obwa kiragala n'obumuli obwa langi ya kakobe, mu bumuli obwa langi ya kakobe mulimu obuntu obuvaku, bwona bitundhu ku bumuli obwo, bwa langi ya kisiitaka. Endhuki yenhe mu kifuba ghaigulu eriku langi eya kisitaka n'endhirugavu ku mutwe ni ku kibundha, endhuki nheyambaku ebimuli okutaamu ensigo kuba etoola kuno obuwasa bwagya ku kimuli ekindhi bwawasa era kyakusoma, bantu bagisomaku bategeera byekola, yayamba okola omuzinga abantu gwebakozesa mu bintu eby'endhaghulo okunhwa, okunhunha.

Akalimiro kawilwamu ebitundu bibiri nga ekyawile ghagati lubaawo. Eluyi enho ghaligho emikono gy'omuntu omweru aboneka okuba omuzungu ali kusimbamu obuntu, bubwo bwa kiragala bwasimbyemuku. Eluyi ere ekitundu kile eky'akalimiro ekindhi ezira kili kuboneka ekitegerekeka bulungi. Binho ebisimbe bisobobola okuba emere bisobola okuba eiva, oba ekintu kyonakyona

Omusaadha ayemeleire ku lubalama olw'enhandha ghelyato lye, ali kuyuwa mu yingini ensibe ku lyato amafuta. Yingini eyo langi yayo myufu. Omusaadha availe empale ndabada ndirugavu aye agifungizaaku paka mu makiryaivu. Ghansi mu bigere availe ebigaito ebya langi eya kitakataka. Ghaigulu ayambaile akagoye aka langi endheru akazilaku mikono. Elyato lirimu munda mwalyo nsige lyamu langi eya bululu. Kuliku emizingo gy'obutimba, omuzingo ogundhi gwa langi ya kitakataka, ogundhi gwa langi ndheru. Ghagati mu mizingo gy'obutimba obwo ghaligho ekiveera ekindhi kya langi endhulufu eya kyenvu.

Ekyaana ekyeirike ekiri mu langi eya kisitaka kiri ku nsaga edha omuti, omuti tigubonaike bulungi aye amakoola gagwo ga kiragala mulimu ku nobukoola obundhi obwa kyenvu eirike oba amalike kya bulambuzi, kireta sente mu nsi nga abalambuzi baidya oku lambula okugya okugabonaku, ate nha babayambaku abalambuzi kulambuula, nhi banho abagakuuma boonha abafuma sente kubanga nomulimu gwebakola okusasulwa.

Omutwe ogw'omukose guno ogukyuka nhendhuba gugwo, kumandhi kwakwo kuliku ebigalogalo ebya langi eya kyenvu wagati webigalogalo awo waliwo ekisusunkulu kyene ekibaamu empeke dh'omukose, wagwirewo endhuki eli mu langi eya kyenvu nh'endhirugavu. Endhuki eno eli kunhunhamu mubisi era omubisi ogwo gumala gwakolebwa, endhuki emala yagukolamu omuzinga. Omuzinga gwetukozesa mu kunhwa, mu kukomba okuwonhya endhwaire nh'okukola ebintu eby'endhawulo. Omukose gwene gukamulwa gwavamu bwiito nh'ebikuta byagwo byalisibwa ente, n'embuzi oba n'embiidhi.

Abaana babiri bali mu nhimiro atyaime ghansi mughala atyaime kumpi nhe mbago ibiri ali kunhwa amaadhi okuva mu kadhomolo aka langi eya kyenvu. Omulenzi ayemereire kumbali kule alina olugoye lwa ayambaire ghaigulu lwa langi ya kasayi kasayi ghansi empale gya yambaire ya langi endheru yeru. Munhimiro mwe bali mulimu ebisimbe ebirimu bya dhuma era embali ghaibwe einhuma ghe nhimiro eyo eisubi nhe ebintu ebindhi bya langi kilagala nhi ghanho emberi ghe bemereire , omulenzi oyo ayemereire yegemye emugongo ghe einhuma.

Olugudho olwendhuyi eibiri kumbali nhi kumbali kuliku ebizimbe ebiliku, ebizimbe ebyo ti bighanvu inho bimpimpi. Ghagati mu lugudho agha ghula engudho dhinho eibiri ghaligho ekikondho ekya masanhalaze ekilimu ebitaala ebyeka ebikozesa amanhi age'ndhuba era ghaigulu ku kikondho ekyo ekilimu ebitaala, kuliku akagyoo akaghuta amanhi age'ndhuba agasobozesa okwakisa ebitaala ebyo. Kumbali nhi kumbali ku ebizimbe ebiri kulugudho, kuliku ama motoka agemereire motoka entonho nhe motoka enene. Ghaligho manvuli eya kyenvu kuluyi lwo mukonho omusadha kwabaku nhi loole eyemereire agho enene eriku langi eya kilagala ghaigulu.

Omwaana asutaime nga agemye ku mupira nhe mukonho gye dhombi omubira gunho gwa langi ya kitakataka mulimu ebimyule ebya langi endhirugavu ebye ndhuki eitanu oba ensodha eitanu. Omwaana onho emikonho dhe edhigemye ku mu pira engalo nnhandhuluze, avaire esati eyo bisenge senge omuli langi endhirugavu, langi eyeivu, langi eya kasayi avaire empala nnhimpi , omwaana onho ate asutaime. Empala enho ya langi yaivu ayemereire mu busubi ti bwa kilagala inho bwa kilagala omudhulufu einhuma ghe eriyo.........

Omuntu omuzungu ku lwe mikono ghe bwe gili kubonheka avaire olugoye ghaigulu ku mubiri lwa langi ndhirugavu, mu mikono gyombi agemyemu akathupa akalimu amaadhi agakozesebwa okwila obughuka mungalo nkanhi ge beta sanitaiza amaadhi ganho agobuyondho aga kozesebwa okwita obughuka mungalo era ku mukono gwo muntu onho ogugemye akathupa ghaigulu omukono omusaadha, alina empeta ku lugalo olwo kuna empeta elaga obufumbo. Amaadhi ago agali mukathupa gakozesebwa kwita bughuka mungalo kugasabanhya mungalo okwita obughuka omuntu asigale nga engalo dhe nhondho tidha bulabe.

Ekeleziya ey'abakatuliki mwebakunganhira okusinza katonda ghaibwe, eliku emilongooti ebiri embeli ghayo, nhi ghagati akasolya ghe katukila kuntwiko ghaligho ekifananhi ghaligho omusalaba. Ekeleziya enho eliku amadhinisa, embeli ghayo ghaligho obuti bubili obuumpi, ghabagho nh'omuti omusansa omuleyilili, ela ghaligho engira eli kwidha eli kwambuka nga eli kwiidha emberi ghakanhisa enho, ghabagho nh'obusubi ghansi agho nh'obumulimuli obulimu langi eya kilagala nhi kyenvu. Kinho ekizimbe kereziya era batyamamu okusinza katonda

Omukazi alambaile ku katanda bali kumutangaza mundha ela ayambaile waigulu olugoye lwa langi ya ivu. Yebwiikwiileku amabunda ge paka ku kifuba omukono gwe omusaadha gugemye ku kifuba olugoye welukoma. Omusagho ali kumukolaku omukono gwe omugoodha gwavaileku esawa guli gema ku mapeesa ag'akooma ako akatangaza mundha ela akooma ako kakale waigulu kali kubona ekifanhanhi eky'omukazi mundha nga bwafanana yebali kutangaza. Kumbali kwako ku luuyi olw'omukono omusaadha ghaligho akamuli oba akati aka langi eya kilagala akali mu kikebe

Endhovu dhiri kutambula mu nsiko eyo ensolo edhomunsiko yedhiba, endhovu ibiri dhiri nh'obwana obuto dhirinze luyi lulala yedhirikugya era nh'edhindhi ibiri dhonha dhirinze eluyi dhino enkulu edhiri nh'obwana yedhirikugya. Eyindhi eli ghanhuma eli kumpi nh'omuti gwelingilire nh'eyindhi eli kumbali, eli kumbali kwamuti ogwo eli kutambula eli kugya. Ekifo kino tikya kibira kyaludhaagudhaagu mulimu omuti ogwemeleire oguli ghano okumpi endhovu eibiri ghe dhili, nh'emiti egindhi egili enhuma eyo nh'ebisakasaka einhuma gh'emiti eyo eli kuboneka okubaayo ennhandha.

Omukazi yetwise eitoke aye eitoke elyo lityaime ku ndhagala dhafunhyemu dha sose ku mutwe me yeizaku eitoke ghaigulu. Abeese omwana, omwana atoileyo omutwe gwe alingilire ku mukonho omusaadha ogwo omukazi onho. Omukazi onho yesibye olugoye lwetweta kasala nkwagha oluli mu langi eya kilagala nhe ya kyenvukyenvu omudhulufu. Era alina obukoba obwolugoye oluli mundha lwasibyeku kasala nkwagha olw'obukono obweru, obubita ku mabega kwonka bweira mu mugongo. Mu mikono gye emberi omukazi onho agemye akantu akeeru kaliku nhi langi eya langi ye igulu. Ali mu bigogo ali ghagati, ali ghagati mu nhiliri dhe bigogo mwayemeleire.

Abasaadha bali ku kizimbe kya kanisa omukunganhirwa oba omusaborwa katonda ekizimbe kino kya kasolya akaserekebwa amabati aga bulu mulimu ebidhologe eya langi eya kasayi amadhinisa gago galiku, galiku amadhinisa mukaga nho mu lyango mulala mu mandhi mumbali muno omuli kubonheka obulungi. Emberi ghaligho kanisa ghano aghali omulyango omukulu ghaligho abasaadha abandhi batanu abali ghano, omulala akutaime ababiri batyaime ghansi ababiri bemereire kuliku nhe endhu gye ba bambyeku emilabba gye bemereraku nga bazimba, abana bali ghaigulu bali kuzimba ghaigulu.

Omukazi nho musaadha bali mu mwala omukazi akutaime alinha bwali kwoza mu mwala, omusaadha ali kunhinha mwala ku gufuluma mu. Ghanho ku luyi lunho ku mukonho omusadha eriyo ebizimbe yabayo nha bantu abaliyo abandhi bali ku tambula oghundhi ayemereire avaire engaito dhino dhe bakazaku butusi edho mu bityanka ndheru ghaigulu avaire olugoye lwa langi ya kasayi. Eriyo nhe kimotoka einhuma ere ekya langi ya bululu kuliku abantu kwabaku nhe bizimbe. Einhuma omwala ye gugya ere eriyo ekizimbe ekya zimbibwa obulungi akasolya ka langi ya kisitaka ghabagho nho lukomera ku luyi lwo kwo mukonho omugodha ogwo mwala gunho olukomera olwe bi kondho ebya sementi nha mabale ebibamu emitayimbwa kwabaku nha katimba.

Abakazi baveire ebivalo nkanhi engoye edhilaga eighanga lyeibwe oba obughangwa bweibwe. Ghanho egheife nha bakalamoja engoye dhinho dheba veire mulimu edha kasaii, mulimu edha langi ey'eigulu, mulimu edhe kitaka take, mulimu edhirimu langi yakakobe munkoto dheibwe bambeire ebinhere eriyo abambere ebinhere ebyeru nga byetolovu babiluka nga byetolovu. Ebinhere edhindhi biri mulughuzi babiveire buvale enhuma ghabwe eriyo obukomera obwobuti obukalu nga bwebetoza amaka geibwe gebaba bazimbye era kukakomera akandhi kuliku omuti oguliku obunhere